Misiliyaa bollan dumma dumma kattaa qommota qonccisiidi de'iyaa erissoy o keettaa gaanawu koyide? qassi he keettaa bolli de'iyaa xifatee woyganawu koyide?

Haddirssa baggaara salo meray de"iyaagaa bollan de'iya xuufiyaappe pude baggaara diyaagee aybaa qonccissiyaagee? Ushachcha baggaara de'iya cenggurssaa gujjiyo miishshaa oyqqida bitanee maayido maayuwaa meray aymalee?

Issi salo meraara de'iyaa kootiyaa maayida wolaytta moottaa giddon deriyaa ayssida bitanee uttidi asassi kiitaa aattiyaagee kase ayssida asatu giddon keehippe bonchchetiyaagaa.

Ambbaa puulatettaa naagana giikko he ambbaa asay harabaa ubbaa aggidi ambbaa giddo geeshshatettaa xalaalaa naagidi aggiigo. Ambbay ubba coo worqqaa malatees.

issi maaraara eqqiddi diya mitaa xaphphon beetiya ogee keehi lil'o shuchchaappe oosettidaagee beetees. ikka asaa issi sohuwaappe hara sohuwaa efaanaassi keehi maadees.

Miiriqaa maaran mankkan oyqqiyogee daro payyatettaa metuwaa teqqanawu maaddiya ogetuppe issuwaa . Caanaa kaamee miiriqaa shiishshanawu maaddiya miishshatu giddoppe issuwaa.

Bollaara ganddaa sharaa mayizzidi dunkkaanee away woykko iray dunkkaane garssan diya asaa bochchennan mala maaddees. Ha asatu utettay issippetettaa qonccisses.

Issi bitanee ay mala maayuwa maayidi ay bari kushiyan oyqqidi aybaa geetettiya kaamiy bolli eqqidee? Ha kaamee darotoo aybaa oottii?

Kaamiyaasi lambba duuqiyo sohoy kattama giddon, ogiyaa doonan darotto kaame biiddi ogiyan eqqenaadan duuqqiganawu tokkettida haggaazza immees. Ha eqqottay ha allaliyawu baynaba gidiyako kaamiya ogiyan wuriyode waatanee?

Zammana ogiyan mattaa oyqqiyo giigida kootay de'iyaagan mattay gelidee? Ha koota meraa adil"e oottidi giigissidoy aybbise? Hagappe hara meran giigiyakko metoy de"ii?

Moottaa giddon daro wodee ehido zammaana buqurati de'oosona etuppekka buuchaa meediyo zammaana buquray de'es. Ha miishshay tamaa wolqqaa ekkidi buchchaa meedanawu maaddiyaagaa.

Abbay daro qommo haattaa giddon de'iyaa shemppoora de'iyaabatussi de'iyo qatonne eti yelettanawunne diccanawu maaddees. Toophphiyaa giddon de'iyaa abbatuppe issoy abbaaya abbaa.

Tohuwan wottiyonne ayfiyawu xeelanawu keehippe lo'iyanne puulattida caammayi oyidiya bolli de'iyagee beettes. Caammayi asay a wottidi manddaranawunne ba tohuwa xubiyappe naaganawu maaddees.

Goshshanchchay shooqqay darkkoy kallottena mala uutta tokkees. Uuttaa haaxxaa bashashuwaa laaliyoogan gadiyaa kamees. Cora asay darkkon uutta tokkidinne biittaa caddidi de'ees.

Naa'u gastta macca asati issippe eqqidi pootuwa denddiyageeti beettoosona. Etappe guyye baggaara cora meraa oyqqida Toophphiya banddirayinne eti oottiyo eqotaa qonccisiya xuufe de'ees.

Hagee shuchchaappe, birataappenne simminttuwaappe oosetti giigidi daro sohotun go'aa immees. Ikka timirtte keettattun gidin woosa keettatussi daro puulaa immiyoogaaninne keehippe alleeqidi sunttaa xeesissiyoogan haggaazzaa immees.

cora wolaytta asaa wogaa qonccissiya maayuwa maayida daro asay issippe shiiqidi ha sohuwan beettiyaageeti awa asee? hegaa xalaala gidennan ayssi boottaa maayidonaa?

Aaho goshshan gumbbo santtaa tokkidoogee maaraara ziruwan diyagaa tokkiday oonee? Aappe sinttaara diya gorxxaaatay mokki uttidaagee oossa gidana danddayiyaba malatii?

Issi issi hiillanchchati qassi mittaa qanxxidoogaa massi giigissidi dumma dumma kaltta tuutetanne kaduwaa bolli geliyaabata medhdhooson shin hegaakka daro biran bayzziyoonaashsha?

La ayba maalaliya pooqe hinxxaa be'iyaanasha! Hagaakka asa na'i keexxii? Xoossawu niyo hoola shiin pude xeellikko yiiccoyiyaa pooqee hagee awan diyaabeeshsha?

Gaxare heeran asay darkkon dumma dumma maataa, ciishshaa tokkiyogan darkkuwaa puulayosona. Hagaa tokkiyode daroppe xeelanawu qassi ayba marccuwaa qnxxennan coo beettees. La ubbaba darkkoppe la'an demmiyoge ayba lo'i?

Ha baggappe ya baggi gakkanawu bootta meran ti"ettida adussa shuchcha keettaa miyyiyaan cora asay shiiqidi ayi oottii? Eta giddon macca asayi beettii?

Issi zo"o meray de'iyo keettay, adussa mittayinne bullaalida maatay beettees. Ha keettay asay bananne bawu de'iya naata woyikko buquraa kare do'atuppe gakkiya daafaappe naaganawu maaddees.

Toophphiyaa giddon gaxare heeraa dussay keehin barchcheyees. Haattay uyanawu kattay maanawu banqqattena. Gaxariyaa asaasi haattaay uyanawu banqqatena gishshawu shaafaa haattaa cogidi uyoosona.

Qooriyaa bolli wottin keehippe lo"iyaa puulaa immiyaa buquraa shammiyoosanne bayzziyoo keettaa giddon dumma dumma meraara de'iyaa qooriyaa worqqati de'iyaageti beettoosona.

Geeshsha Giyorgissiyaa biiray Toophphiyan erettida biiraa qommotuppe issuwaa. Daro asay ambbatun, uteeletun, girooseretuninne dumma dumma ushsha keettatun allaxxanawu biiraa uyees.

Haattayi goggiyoo soosso giddon eqqidi footuwaa denddiyaa gita Wolayitta tankka eqqada footuwaa denddiyaakko tawozanayii gita ufayssaa ufayittanawu de'ees. Etagiddon issi attumayi gujettiyaakko lo'o.

Ha'i ha'i biitta bollan asaa naati oottiddi de'iyo oosoy keehi lo'iyaba gidikkonne shammanawu keehi al'idi kushiyankka oyttenagee asaa na'a qohibenneeshsha?

oyiddu seeraa naagissiyaageeti oyidiyan uttidi bantta sinttan deskkiya wottidi haattaa hayilanddiyaara wottidi ezggiiddi de'iyaageetu meray ayi malee? Eta sunttayikka oonee?

Paray dumma dumma salo gufantto biittatun togawu go'ettiyo so medoosa. Daamaa, booriyaa, shuuliyaa, xilqqiyaanne hegaanne hegaa milatiyaageeti para qommotuppe amaridaageeta.

Issi issi asaa gaden paappayay coogidi asi zerennankka mokkinne wogaa kiyiiges shin he paapayay hara paapayayiyaadan keehi lo'idi ayfiishsha ?

huuphphiyaa asaassi giigissiyo miishshay diyaagaa matan cora he huuphphiyaassi geessaa giigissiyo miishshati beettoosona. ikka keehi daro biraa giyan ekkiyaaba malatees.

Uutta haashidi kessin uuttaappe beettiya muruta gididi asaassi maanaassi maaddiya katta qommo. Hegaadankka uuttaappe beettiya sussan qashettidi adussa wodiya takkanaassi danddayiya bonchcho quma.

toophphiya polise citaa kaalettiya cora aawatti diyaageetuppe bagatti hagan eqqido gaasoy aybee? qassi ay mala meray de'iyo maayuwa maayi uttidonaa?

Keehippe wolqqaama aaho shooqay de'iyagaa bolli gisttekkonne bang gakkoo zerettidaagee caaridi woggaa gididaagee beettees. Ha carshshaa miyyiyan appe iitiya milatiyagee dicci uttiis.

Issi issi kolloojjeti asay daro erawu giddo gelidi eraa duuqqidi kiyanaadan oottoosona. Ayssi giikko eraa loytti ekkibeenna asttamaareti tamaarissnawu danddayenna gishshawu.

Komppiiteree daro go"aa immiya zammaana miishshatuppe issuwaa. Ha wodiyan salo gufantton daro asay naqaashaa komppiiteriyaa baggaara demmiyoogan cora go"aa demmees.

Kattaa barandan daro qayye kattaa demmanawu maaddiya sohuwa. Aayeti hagaappe kattaa shammidi baabiriyan gaaccissidi banta keettaa asaa namisawu go'ettiyo sohuwa.

Guyye baggay kallo gidido qanccaa caammaa getettiyaaga bayzziyaa issi na'ay yiyaa asay ubbawu he caammaa gatiyaa odiidi de'es. qassi ikka kuwaa giddon eqqiis.

Wolaytta keettaa keexxanawu koshshiyabati: tuussaa, zanddiidaa, godaa, gattaanne hegaanne hegaa milatiyabata. Wolaytta biittay erettida wogaa keettaa keexettaa qommoti de'iyo biitta.

Mittay asaa naatussi dumma dumma maaduwa immiya anuwara minno dooza. Ha mittay keetta keexxanawu qassikka dirssa dirannawu maadiya meretta imotta.

Kattatettawu go"iya donoy ba qun"an qun"an makettidi bayzuwawu giigi uttiis. Ha donuwappe guyyeera godaa bolli bootta woraqatan ichchawu xeeta giya xuufetee de'es.

issi keettaa giddon goda bollan kaqeeti uttida duummaa duummaa puula miishshati de'iyageeta maraara ziiriyan wottida asi oone? issi issi puula miishshaay appun biran shamettidee?

Issi naa"u karetta caammati de'iyageeti xeellanawukka keehi lo'iyanne tohuwan wottanawukk injjetiyageeta. Caammay asaa gediya xubbiyabaappenne caddiyabaappe naaganawu keehippe maaddiyanne injjetiyaba.

Goshshaara gayttidabaa kaallidi xeelliya kawo keettan oottiya kawo ashkkarati goshshanchchaa gaden eqqidi kattaa xeelloosona. Ha asatuppe issoy bari kushiya guyye ba'i uttiis.

Kaamiya ogiya gidon tiyettiya bootta qalamee kaame baana koshiyo sohuwaa malaatiya qalame. Ha qalameeka qassi ogiya puulatettawu daro hagaaza imees.

Issi kaamee yaanne haa hemettiyoo sohuwaan barkka ha gaxaappe yaa biidi de'iyaa issi bootta shuraabiyaa maayidi de'iyaa attuma na'aa sunttay oonee?

Hagee muuzziya giyo mittaappe ayfidi sunttaykka muuzziya geetettiyogan asaassi qumatettawu maaddeees. Hegaadankka timaatimee qassi ayfiya ayfiyogan hooteeletunne hara dumma dumma sohotussi qumatettawu maaddiyogan go'ees.

Bolla minttetuwa woykko ispporttiya oottiyodde bolla kifile mule seellan xuugana hanees! Ubbakka qassi suutta xaphphoynne meqetatti de'iyo aybba sakkiyoona hegee oddin oddo!

Cora attuma asay issippe uttidi sintta baggaara diriphphay de'iyosa xeelidi kaalidi de'osona. Issi issi asay giduwan kushiya saluwaa denttidi doona hanggi uttidosona. Ha sohuwaa asay ayba yaa'a shiiqidona?

Maaraa henchchechcha hinxxay keexxetti kumidaagee beettiyaagaa gidishiin ha hixxatu xoqqatettanne coratettaa xeelliyode hagaa gi'idi daanaagaappe xoossawu ne ashsha yaagissiyabbaa malatenne haakko hagee xoqqappe!!

Yelaga attuma asayii tohuwan wottiyoo puulattida bootta caammayi Toophphiyaa asaa tohuwaana gidiyaakko mulekka puulattanaba malatenna. Ha bootta caammayii nu biittaana gidiyaakko keehi al'o.

toophphiyaa giddon daro erettidanne asayi dosiyo sha'a ayssiyaa hayile hooteeletuppe issuwaa gidida woyilayitta sooddo kataman diya keehippe lo''iyaa hoteeliyaa ta dosayis.

Ay asikka bari luxettaa poliyo wode luxettaappe kareera gujo eraa demmanawu cora maxaafaa nabbabbees. Gujo maxaafay qassi maxaafa keettan beettees.

Yesuusi kirsttoosa ammaniya asay awu bonchchuwa immiya woosa kettan issi bitanee daraphphan eqqidi ayyaanan kumidi goynniiddi beettes. A be'iyode tanakka uttosan goynna goynna ges.

Dumma dumma quma wottiddi maanawu maadiya buquratti issoy issuwa bolli uttiddi bayzziyo giyan doorettidosonna. Ha miishshattikka daro qommo meray de'iyoogetta.

Wolaytta wogaa kaassaa nne durssaa duranawu doorettida yelaga naati dungguzaa maayidi daro ufayssan kaa'osona. Etappe corattiyageeti leelleesetta tooraa hashiyan wottidosona.

Hagee cora asay maarara sa'an uttido sohoy nu wolaytta giddon awa getetti xeegettii? qassi ha sohuwaan macca asaa kanchchee ayssi shiiqidee?

Karetta macca naati lo'iya maayuwaara maayiyo yedhdhiyoosay aduqqido caammay xeellanawu lo'es. Gidikkonne ta hagaa mala caammay dosikke ayssi giikko ogiyan meqqidi kawushshana danddayes.

Sa'aan micetti uttida bittaappe bookki kessiyoo maanawu maaddiyaa kaattaa qomoy ayba getettii? ya baggaara de'iyaa sharay qassi ay milatiyaa meraara de'ii?

Ha giddon ooratta giyaa gelida attuma naati bantta tohuwan yedhdhiyoo caamay giyaa gelidaagaa shammana gaada giyaa baana gaada hanays shin he caammaa gatee aappunan de'iishsha?

Yaa'ay cora asay issippe shiiqidi tobbanawunne zorettanawu go'iyaaba. Dere asay saruwaabaa, oosuwabaa, dichchaabaa ... hegaanne hegaa milatiyabata yaa'an shiiqidine tobbees.

Fiyaameetaa kaaffee yagiya biraa qanxxidi maanawu maaddiya katta keettay beettes. Asay namsido wodiyan biray diikko sohuwara imminne maanawu keehippe maaddes.

Xikke birata qoxiya hiillanchchay qoxxi giigissiyo biitta bookkanawu maadiya birata gooshshanchcha miishsha. Ha miishshaykka mitta massiddi guyen aatin bookkanawu maadees.

Toophphiyaan cora asaa sheeshay de'ees. He asaa sheeshaay ba heeran ba wogaato tukkiyaa essiyo ogee de'ees. Hage oromo dere asaay tukkiya waattidi penttisiyakko tukkiyaa tigiyo siiniyaka waattidi wottiyakko erisees.

Tohossa toophphiya dalgga manttiyan dumma dumma kochchaa asati de'oosona. Ha kochchaa asatuppe Tohossa oomo moottaa asati bantta bollaanne huuphiya dumma dumma meratun tiyoosona.

Woosa keettaa giyoogee cora asay issippe shiiqidi xoossaa woosiyoonne goynniyoo keettaa. Issi aaway bootta oyddyan uttidi sinttawu sitti giidi xeellees.

Laatamanne ichchaashu puphphuule bantta uttiyo miishsha boolli de"osona. puuphphule kuuttoyi yelin deemiyooga gidiishin qumatettawu, baayizin nuuna kooshshiya allaalliya kiiyanawu al"oo marccuwa ekaanawu keehippe go"ees.

Issi huuphphiya bo'a biitane goshsha shoqqa giddon deiya uuttaa haaxaa giddon uttidi pootuwaa denddiyode appe guye baggaara shale bessida badaala miyiyan deiyabay aybe?

Keehippe xoqqa gidida daro xekkaara de'iyaa keettay meran ayba qalamiyaan tiyetti uttidee? qassi ha keettay de'iyoo qatoy awa getetti erettii?

Birataape meretti giigidi carkkuwaara paalliya toggiyo miishshatuppe issuwa gididi asaanne hara zal''e buqura issi biittaappe hara biitti caananaassi maaddeees. Qassikka keehippe eesotiya miishsha geetettees.

Naa'u gaammoti seebbaa essidi demibban hemettiyageeti beettoosona. Eti hemettiyosan aaca maatayi mokkidaageenne guyye baggaara qassi dumma mereta imotati de'iyageeti beettoosona.

Yelaga duriyaa mantta Imiru Israeela yaagiyooge issi wode Wolayitta telbejiiniyan shiiqidi keehi malaaliyaa hasaya aattis. A haasaya siyidi daro asayi malaalettis.

Maarara sa'an zin"i uttida maanawu maaddiyaa katta qommuwaa sunttata woygi woygi xeegiyoo? eta gaatiyaa issuwaa issuwaa woysu biran shammanwu dandayiyoo?

Lasttiqe oyidiyan asay uttanawu maaddiyagan cora asay uttiis. Ha Asati maayido maayuwa meray wolaytta wogaa qonccissiya meran puulattida qalamiyan alleeqettis.

Biittay di"uwaa haattaninne carkkuwan meccetta teqqanawu biitta zeeruwaa oosoy toophphiyan awude dommide? Ha maataa mera miitta bonccoy adil"e ciishshay irxxa maatay beettiyo heeray awa heere?

Wolayttan koshsha xayssidda boyye, boynnay, shukkarenne lellehe sawo bambbariya gaxan giigiddi uttidosonna. Sawo bambbare dumma dumma sawo maatata daaxxiddi oyssa gujjidooga.

ba huuphphiyaa qachcha wottida issi geela'o na'iyaa ba mata de'iyaa asayoo tukkiyaa tigayda de'awus. qassi a oyqqido jabanaa meraykka karetta.

Kalttay mittaa qeranawu, qanxxanawunne mudanawu maaddiya buquratu giddoppe issuwaa. Asay booraa shukkiyo wode meqettaa qanxxanawukka kalttay go"aa immiya miishshatuppe issuwaa.

Nu biittan de'iyaa issi issi cima asati oge doonan uttidi issi issi gita zal'anchchatuppe wodhdhida bambbariyaa bayzziyoogan aqidi doosona shin he asati aykeenaa metootiyoonaa?

Poo'iyaaga maayida issi biitaa diichchawu baasso oosotaa ootiyaa asay bantta kushiya bollan oyqqido miittay ayba maadi? Muleera eqqida asaa qooday appunee?

Bullukkoy puutuwa suuqiddi daddiyo wolaytta woganne zanaqa qonccissiya maca asay maayiyo keehippe maayo. Ha bullukkoy wolayttan bulachcha woykko ufayssa heera maayettes.

Koorinttiyaa wolqqan oottiyaa buddeenaa tiganawu maaddiyaa keehippe zammaana bashiyaa. Issi guttan oyidda gakkanawu issi baltteriya tiganawu danddayiyoo wolqqaaka daro meenna bashiyaa.

Dumma dumma alleqanawu maadiyaa miishshati birappe worqqappe oosettoosona. Ha alleqqo miishshata qoriyan, kushiyaninne hayttan wottiyogan go'ettetees. Darotto worqqasi gatee al'o.

Issi ambaa giddon xilciliya keehippe phooliya sohoti beettiyode ISSI maccaassiya adil"e ciishsha mala maayuwa maayada ba sinttaa yaa zaarada keettaa xeellawusu.

Issi ba kushiyaan oottido wolwoluwaa abbaa haattaa giddoora issi yelaga na'ay laaggidi de'iyaagee ba kushiyaan oyqqidobay aybee? Qassi wolwoluwaa meray ayi milatii?

Shaaray saluwaaninne sa'aa heeran beettiyaa mereta hanota gididi iray bukkanaadan maadiyaa wolqqaama beeray de'iyoo miishsha. Ha shaaray daroton boottan mulxxa meran beettiyoogan eretidabaa.

Keetta keexxiyo wogay asay beni wode zammananappe kaasekka erressi shin ha'i wodiya keexxiyo allequwa darees. Ikka keexxetiyoy daruwa assi koshshiyabati shiqqi simmina.

issi maccaa naa'iya wode ehido mashshinniyaa matan hokkada ba ayfiyan xellaydda de'iyobaa sunttay oone? ya baggara eqqida bitaane ba uluwa sinttako aysi kessidee?

Daro asay melidda katta ayfiya woykko bangga issippe shiiqiddi cakkosonna. Issi yelaga bitane ba lagettura baaca oyqqiddi melidda bangga ayfiya cakees.

Keettaayoo huuphphiyaa bolli Keehippe lo"i giigi uttida naa"u oydeti beettiyaageta ayba oydeta giyoo? Qassi ha sohuwaa ya baggaara aybay beettiidi de'ii?

Yettanchcha gaga didi wolayttatto doonan keehippe daro wogaanne taarikiya yootiya yexxidda wolayttan keehippe dosettiya yettanchcha. Ha yettanchchay siiquwa yettakka yexxes.

Ataakilttee asa naatussi dumma dumma go'a immees. Hegeetuppekka wolaytta loomee daro harggiyassi leemisuwawu uloy sakkikko xaletettawu gidin qassi harabawukka maaddees.

Suuppa so giddon go"ettiyo buqurata bayziyo suyqeti darotoo ha"i wodiyan gaxare giddonkka de'oosona. Ha suyqetun qassi saammunay, zaytee qeeri naati miyo koshoroynne harabatikka bayzettoosona.

Issi keetta asatti bantta de'iyo keettan issi mala puula maayuwa maayiddi bantta yeliddo na'aara kaa'osonna. Ettikka yelido na'aykka issuwaa kanchche.

Issi asi ba oonatettaa doonan haasayidi qonccissennan aggiyakkonne qonccissana danddayiyabati aybee aybee? Wolaytta wogaa Maayuwa malatiya hara maayuwa maayyiya heerati oonee oonee ?

Cora asay dumma dumma wogaa maayuwaa maayidi issi gutaran uttidi Gifaataa baaliyaa bonchchiiddi de'oosona. Gifaatay Wolaytta asay ooratta layttaa mokkiyoo gita baala.

Wullanawu guuttay atti uttido keettaa qassi i bollankka maatay bolla baggaara kametti uttido wolaytta keettay beettees. qassi geliyoo kareekka zumi uttidaagee beettees.

Issi gita mitta ba kushiyan oyqqiddi qassikka ba huuphiyan bantta biitta wogaa yootiya dumma dumma buqura qachchidda bitane tuma ottorsses. Asay wogaa gi'ettiyooge lo'iyaaba.

Puula sohuwani kiike mocona Abiy Ahmed utidaagappe ushachchan de'iyaa bonchcho asi oone? Abiy Ahmeda guyen de'iya Toophphiyaa banddiraa gidon de'iyaa xoollintte ayba leemiso?

Laa ayba maalaaliyaabaa be'iyaanaashsha issi xaraphpheezzaa bolli muuzziyaara, paapayaara qassi aybbakko gattenna shunkkuruttuwanne harabaatura ay ootti? Muuze diya heljejjay xeelliyo wode ekka ekkada ma ma gees.

Kumetta Afriikkaa biittatu qooday issi issi biittaa banddiraa meraa maayidi uttiis. Ha Afriikkaa karttaappe guyye baggay maata malatiya lume gezuwa karttaa gides.

Toho kuwasiya dembbay toho kuwasiya kaa'iyo keehippe aahonne maatay mokkiddo shugo biitta. Ha dembbay toho kuwasiya kaassanchchatti shiiqiddi kuwasiya kaa'osonna.

Asay de'anawu maaddiya shuchcha keettay, uyin harggiya teqqiyanne dumma dumma go'aa immiya burttukaane loomenne eqqida asati beettoosona. Qassikka yaanne haa simerettanawu maaddiya kaameekka des.

Luxettaa moconaa pirooppeeseriya nagga biraanu dumma dumma wodetun yunveresttiya luxanchchatuura tobboosona. Toophphiyan de'iya yunveresttetu luxanchchatikka layttan layttan ispporttiya festtibaaliya poloosona.

Cora asati ippe guye baggaara uttidaashin issi macca mishiriyaa ba ayfiyaan manaatsiriyaa wottidaara ba sinttan haasayanayoo giigida ponppaa bolli aybaa haasayayda day?

Motore binzzilliya uyidi hemettiyogan asaa gidin hara buquraakka caanidi issi sohuwaappe hara sohuwaa efaanaassi maaddeees. Shanxxaa piraashshee shanxxa kiriyappe dadettiyogan zin"anaassi maaddeees.

Qumaa kattiyoo sohuwaan issi ayiyaa tukkiyaa shaya simmada xoqqu oottada xeellayda de'iyaara beettawus. Qassi ha mishiriyaa ba miyiyaan hara kattiyoo buquratakka wottasu.

Issi bullattanwu ekkiya sohuwan naa"u caammay haatta mala meray diyagawu garssa yedhdhiyo sohuwan dumma dumma meraara diya muqoy des. Sinttan qassi wogga muqoy des.

Daabbo giddon qum'etti uttida piitido donuwaa dumma dumma sawo maatatuura gattidi kattidi wottoogaa. Ha daabbo giddon qum'etti uttida kattati muleera oyidda.

Luxetta keettay guutta naati eraa woommanawu biyonne luxiyo ubbakka loohiyo kawonne buzo eqotta. Maxafay daro qommo eray xaafettido luxetta miishsha.

Aayyiya inttenna yelu naa'u maccanne naa'u attuma Wolaitta wogaa maayuwa dungguzaa maayid issi attumaynne issi maccaara durssaa ancciyo wode naa'ati qassi eqqidi xeelliyageeta iiteneeshsha!

Heezzu dumma dumma meray de'iyo shuggiya ushshati bantta meran meran de'iyaageti woyssu biran bayzzetiyoona? Ha ushshaa gatiyaa giyan woyssakko eray?

Qaw'e bambbaree min bollaa go'iya vaytaaminiyaa ba giddon oyqqida quma. Santtaa, kaarootiyaa, zo'o unkkuwaa, woxiyaa.. hegaanne hegaa mala qumata kattiiddi mal'ettanawu qawu'e bambbariyaa gujjeettes.

Softtee asay oshinchchaa pinzzanawu cawaa quccanawunne dumma dummabaa melissanawu go'ettiyo miishsha. Ha softtiya daro asati bantta borssan woyikko kiisiyan oyikkidi hamettoosona.

Issi keettaa giddon dumma dumma meray de'iyo magalashoy kaqqetti uttiis, ha kaqqetti uttida magalashuwaassi xeeliyode de'iya meray aappunee? I qassi aybiin kaqqettidee?

Issi gooba goshshanchchay ba gadeen dumma dimma ayfiya immiya kattata zerees. He kattatuppekka ataray yelagatettan de'iiddi maata malatiya meray diyo gishshawu lo'ees.

Wolaytta wogaa keettaa getetti xeegettiyaa jaggiiraa yaagiyoo keettaa qommoy ba giddon woysu kifileta oyqqi uttidee? sintta baggaara de'iyaa keettiyaakka aybeerii?

Zambbay keehippe adussatettay de'iyo ambba woykko ogiya puulatetta gujiya doozattu qommuwappe issuwa. Ha dooza ayfe daro qommo go'a immanawu paabirkka gelees.

Caana kaamee keehippe daro buqurata caanidi efiya, asaa naatussi wolqqaanne wodiya qoraphphiya miishshatuppe issuwaa. Daro zal'anchchati bantta zal'iyaa caana kaamiyan caanoosona.

Issi baggaara kutto addee meray keehi lo'iyooge de'iyoode issi baggaara qassi indde kuttiyaa ba uluwaa giddon ba marata haphpha uttidaara beettawus.

Biraa giyogee asay macca gidin attumay gidin ba kushiyan qachchiininne ba qooriyan qachchin alleeqisses yaagidi go'ettiyooba. Ha biraayo marccoy worqqaappe asha.

Daro Awurooppa toho kuwase cita giddoppe wogga citay 'Manchester united' giyo kaa'iddi xooniyodde galasay mule coo lo'ees. Ha citay daaga qoppiyodde nashisees.

Issi zo'o meray de'iyoo sohuwan eqqidabay isppikkeriyaa geetettees. Isppikkeree gutaran, woosaa keettaaninne dumma dumma sohuwan cenggurssay xoqqu giidi siyettanaadan go'iyaa miishsha.

Haree asaa naata keehippe go'iya so medoosatuppe issuwaa gididi daroto asaa wolqqaappe dariya deexxiyabata tookkees. Zal'anchchatikka hariyan bantta zal'iyaa caanoosona.

Qeeri naati wontto biittiyo laattiya, ayba nagarikka etan baynna ha sa"aa bollan xillo meretata. Qeeri naati de'iyoosan zigirssi de'i erenna.

Garssa maayuwa macaray nne kushee Wolaytta dungguzaappe giigido bootta qoliya maayida asati issippe eqqidosona. Eta ginaara guyyen adussa mittay de'es.

Dumma dumma biratata pabirkkatukko gelissiyogan misimaariya murutissiya pabirkkay dumma dumma qottan ciiridi gigissido mishsha. Ha mishshassi coraa qommo haggazati de'oosona, leemisuwassi: keettata kexxanawu meqqidabata koolidi issuwa issuwara gattanawunne Haga malabata ottanawu maddees

Bonchchettida Mantta Alttaaye Firee Wolaytta asawu daro lo'obaa oottida gita asa. Wolaytta Sooddo ambban de'iyaa Wolaytta gutaraakka Mantta Firee keexissiis.

Naa"u tohoy de"iyoo yaanne haanne baanawu maaddiya biskkiliitiyaa annaacee kare biittan doomettis. Ha"i qassi Toophphiyaakka doommada xoonidaageeti kare bittaageetura gayttanaadan oottaasu.

issi ordde xaacee uttidaaga matan issi na"ay uttidi diyaagee eretenna meray diyo maayuwa ayssi maayidee? qassi etappe miye bagaara diya na"ay xaacee?

Xaaceti wonjjalaa oottidi saruwaa xayssiyageeta oyqqidi seeriya deretettaa kifileta. Mino xaaceti de'iyo heeran daroto asaa boggiyaanne bonqqiya kaysotinne panggati de'i erokkona.

Wolaytta moottan de'iyaa zannaqa man'etuppe issuwaa gidida ajoora mentte soossoy aafuwaa bollaara duge goggees. Aafuwaa giddon maata mala doozzati dalqqi dalqqidi diccoosona

Daabboy gisttiya zerin gakkidaagaa gaaccissin oyittattan kattidi miyode mal'es. Awude gidikko kattaa asaassi gishiya asay yelaga naata gidanawu koshshes qassi cima asay uttidi maanawu koshshes.

Goshshaa oosuwa macaraa eqotayi kuttuwa qoxissidoogee beettees. Kuttoy dicci gakkidi asaassi daro go'aa leemisuwawu ashuwanne puupulliya kattidi maanawunne hara cora go'aa immiyoogan erettees.

Shukkaare asaa na"awu qummatettawu maaddiya kattatuppe issuwaa gidishin asay qassi bawu laqlaqiyaagaa gidiyo gishshawu darotoo asay usttaa koyyeenna. Shukkaariya aaho gadiyan tokkiko hayttaykka cora go'aa immees.

Asay maaraara uttidi samppan kattaa qolidi buquraa woyikko buquraa denttidi geeshshanawu maaraara uttidi maxiiddi doosona. Keettay asaa naati de'anawu maaddes.

Woosa keettan gidin galataa sohuwan yelaga attuma naatinne macca naati issippetettan yexxoosona. Hagaa qassi asay koyriya yaagidi darotoo xeesiiddi takkiis.

Ogiyan issippe shiiqidi eqqida asati ayibaa haasayiiddi diyoonaa? Ha ogiyaappe ushachchanne haddirssa miyyiyara diya dozzatu sunttay ayiba geetetti xeesettana danddayii?

Keettaawaaranne keettaayeera naa"ay issippe keettaaway sinttaara uttin keettaayiya guyye baggaara eqqin issoy issuwara qoomettidi naa"aykka miicciiddi issippe pootuwa denddiiddi de'oosona.

Mayyuwaa zal'iyoosan woykko zal'e keettatun maayuwa ashangguluutiya mayzziyoogee keehippe lo'o. Shin issi issi zal'e keettan so baggaara wottiyogappe Kareera asay be'ana mala wottiyogee lo'o.

Issi bazzoti ekkiyaa sohuwaan barkka dicca uttida mittiyaa ayba mittaa getettay? Ippe ya baggaara de'iyaa saluwaa bolli beettiyaa shaaray ayba meraara de'ii?

Kaamiya ogiyaara biittaa goyyiya kaamee bululiiddi des. Ha kaamee lambbaa wolqqan ba koyyidosaa koyyido saatiyan gakkana danddayiya asanaappe dirbbiya kaamiya.

Ho'uwan elleliyaa ogiyan gatiyaa qanxxiyogan zal'anawu danddayetta yaagiyaabay dumma dumma katta ayfee de'iyo pootoy a bollan beettiyagan ussuppun tamane hosppun xeetane hasttamane usuppuna shocca yaagiya hagazuwaa immiya naaqashsha awan demiyo?

Wolaytta televizhzhiiniyan kiitaa aattaydda de'iya issi arssa lo"iya mishiriya beettawuus. Gidoppe attin wolaytta televizhzhiinee ba doonaa aggidi hara doonan kiitaa aattiyo gishshawu tana keehippe iitees.

Nu biittee Toophpheeppe aggidi hara biitta baqataa biyaa asati hara biittan oyqqettidi qashuwan de'iyaageeta be'iyo wodiyan he asati keehippe azzanttoosona?

issi sere ecceriyaa diyaarissi goynnay keehi addussa. a darotoo keehi michchiyaanne keehi ho'iyaa heeratun beetiya medoosa qommo gidikkonne asaassi qohuwa gattawusu.

Wolaytta biittan bodditte kataman asa payyatettaa haggaazza keettaa be'in he aakime keettan sinttappe oottanawu daro koshshay dees. Qassi asaassi xaliya bayzzanawu suure koyyays.

Aaho wogga dabaabaa guyyen luxiyo ministteriyaa yaagiya xuufee diyo shuchchan keexettida pooqiyaa sinttan diya dabaaban pude simmidi eqqidabay ayibee? A go'ayikka ayibee?

Ba sinttan beettiyaa ponppaa bolli haasayiidi de'iyaagaa xeelliyo wode i maayido kootiyaa meray salo meraara de'iyoode qassi haasayiyaa bitaniyaa achchay ayba aakkidee!

Daro wode adussa ogiya biya wogga kaamee cora asaa caanidi Wolayttappe aadisaabi biiddi de'ees. Ha kaamiyassi qassi naa"u penggee de'ees.

Tohossa toophphiya dere deretettaa asaappe biraa gellisiyo keetta odiya taappeellay beettes. Taappeellay he sohuwan aybin oosettiyakkonne qassi ogiyan diya taappeellay nu koyyosay awugan diyakko odes.

Wolaytta Sooddo Yumbburshshe Ooratta yiyya naatussi ootido erissuwaa maaradan aybba aybba ekidi yaana bessi? Eti hagaa ekkenan yiiko awuppe demmanaw danddayiyoona?

Paappayaanne muuziya milatiya mittaa ayfeti nu bollaassi daro maaduwaa immoosona. Muuzee asaa guuggiya giddon de'iya "seerootin" geetettiyaagee loyttidi pulttanaadan oottees.

Duge simmidi goggiya melanaaniya shaafaa giddon de'iya shuchchaa qooday aappunee? Shaafaappe ya pinttaaninne ha pinttan diya wora giddon ayibay geessii?

Toophphiyaa bonchcho orttodookisse woosa keetta sinttan issi yelagay maayido bootta muqaqe maayoy aybbe? Ha woosa keettaa bolla bagan xaafettida xuufe aybba qonccissi?

Sirinttay qeeri mittappe woykko qayxxariyappe menttiddi giigisiyo dumma dumma katta qaatti qaattiddi kattiyo qoli'o miishsha. Ha miishsha kushiyan menttiddi giigisetees.

Heezzu yalddada macca naati bantta kushshiyan adussa xam'aanne ciishshaa oyqqidi qassikka bantta som'uwankka celliya dadfidoogaa qachchidi keehiippe lo'iyaageeti banttana beessidi sinttawu xeelloosona.

Daro attuma asatu xeessaappe xayi erenna xeessan qachchiyo saqqeti aybippe aybippe oosettana danddayiyoonaa? Ha saqqeti ay mala wodiyassi haggaazaa immana danddayiyoonaa?

Yelaga macca na'iyaa huuphiyaara loshkkaariyaa oyddiyan utta wottaasu. Ha na'iyaa meran keehippe arssa gidada ba huuphiyankka qassi allequwaa aatada moqolu qosttu gawusu.

Cora sayikiliiteti issippe shiiqi uttidaageeti de'oosona. Ha saykiletussi go"ay asaa naati issi sohuwappe hara sohuwa biidi eesuwan gakkanawu maaddiya buqura.

Toophphiya de'iya asay xomoosanawunne zanaqqanawu keehiippe dosiyonne amottiyo sohotuppe issuwa gidida pasiledesa gimbbee de'iyaaga gidishshii daro wodiya gam'iidoogaappe denddidaagan ceeggis.

Issi kolettananiyaa keettaa xeelliyoo wode bolla baggaara adil'e ciishsha meray de'iyoo qassi garssa baggaara zo'o meray de'iyoo keettay eqqidaagee beettees.

Kattaa mal"ettanawunne payyatettaa naaguwan gita beeraa kaa'iya tuummoy ay wodiyan tokettidi ay wodiyan gakkii? Tuummuwa ay ay ogiyan go"ettana danddayiyo?

Wolaytta biittaa wonggelee koyrotti geliyoode Xoossa na"aa Yesuusa ammanidi godaa kawotettaa aassiiddi takkida aawantta. Eta sunttay Abbaabba Daabbaro Wanddaara geetettoosona.

Godattiyaa Abeebe Adaanachcha Tungga ambbaa kase kanttibiyoo gidishin, dere asaara ambbaa dichchaabaa tobbaydda de'awusu. Diccida ambbaa be'iyoo wode '' tana ambbaa kanay mo'' giissees.

Cora yelaga maccanne attuma naati maarara bantta gediyaan gulbbatidi bantta naa"u kushiyaa xaaxidaageti ayssi gulbbatidonaa? eta qooday woysaa gidanee muleera?

Goshshanchchay ba shoqqan tokkido appilee ayfidi teeridaga maxidi keeshiyan wottidoge ma ma gees. Irxxiyaa haattaan meeccidoga horshshayada ma ma gees. waato simi.

Haattaa duuqqidi tookkiyogaanne daro asaanne buqurata koyyiyogaappe zammaana ogiyan giigida siipoonee shemppissiis. Ha zammaana miishshay darotoo dozata haattaa ushshanawukka maaddees.

Woosa keetta aawatti xoosa wolqqay de'iyo Xoosa Taabbotta tookkiddi biyo wode haahuwan de'ishin Xoosa ayanna de'iyo Taabbotawu wolqqay yashan kokkorisses. Qassikka xoosa ayannay shemppidooga.

issi geela"o na'iya boottaa maayada haa simadda yaydda diyaara ayi ootaydda beettay? qassi ha ne'ee oosoy xeelliyode hagan ayba malatii?

Bootta sayiniya bollan ka'ida boyyenne baribariyaara uttidaagee Bette's. Ha kattay wolayttan daro keettan xayennaagaa gidishin ha wodiya qassi boyinay adhdho qumadan xeellettes.

Haattaanne harabata go"ettidi oliyo haylanddeta zaarettidi oosuwan peeshshanawu danddayettii? Ha haylanddeta shiishshiyo wodetun naagettana bessiyobatinne shiishshi simmidi wottana bessiyo hanotati ay malatee?

Lo"o puulaara de'iya sohuwa gakkiyo wode uttada denddoppa denddoppa giissees. Issi issi sohota be'iyo wode hagaa laa asi medhdhideeyyee xoossi medhdhidee giissees!

Maayoynne puulattiyo alleeqoti darotoo asaa kase de'iya hanotaappe laammoosona. Ha maayoti, caammatinne alleeqettiyobati biyo hanotaadaaninne go"ettiya izaawatudan dumma dumma gidana danddayoosona.

Tukkiyaa tigidi uyyanawu maaddiya garssa baggay bootta mulxxa gidido bolla baggayi qassi dumma dumma meran lo'i uttido siiniyaa. Qeeri naata haatta ushshanawukka maaddes.

Ashuwaa meqettaa bolli diyaagaa issippe qanxxerettidi issi saaniyaa bolli wottidi awu efaanawu haniyakko giigissi wottidooge beettees shin ha Ashuwaa matan asi beettena.

Hagee geellatidi diccida mittaappe woykko mittaa maraa massidi birataara gatti mexxiyogan hagaadan hanidi merettidi go'an pee'ees. I immiyo ga'aykka mittaa qeranaassi daroto maaddeees.

Musiliimeti issippe shiiqidi bantta Xoossaakko saluwaa woosaa gattoosona. Galataa, sabaa, goynuwaa ubbaa isliminnaa ammanuwaa kaalliyaageeti issippe shiiqidi bantta Xoossaakko gattoosona.

Issi salo mala meray de'iyo sharaynne bootta sharay hixeetidoosan dumma dummabati miccettidaageeta gidishin, eta sunttay oonee oonee? Etappe guyyessaara geeman de'iyabati aybee aybee?

Issi boottanne maata mala meray de'iyoo maxaafay de'iyaagaa gidishin, maxaafaa kamuwa bollan qonccidabati aybee aybee? Maxaafaa kamuwan eqqidda banddiray awa biittaagee?

Issi ambbaa giddon ogiya doonan cora asaynne kaamee eqqidaagee de'ees. Kaamee asaa issi sohuwappe hara sohuwa efaanawu eqqidaagan asay geliiddi de'ees.

Luxetta keetta luxanchchati issi mala maayuwaa maayidi uttidaashin luxissiyaagee eta giddon eqqidi eta luxissiiddi beettes. Luxiyogee asaa naatussi eras demmanawu maaddes.

qoodan daro asay issi sohuwan de'iyagaa issi bitanne etappe sinttara eqqidi taamarissiyddi de'iyobay aybee? cora asay keehippe daroy aybawu issi sohuwa shiqidakko ereeti?

issi keettaa giddon beetiya worqqa keettay diyaagaappe garssaara keehi lo'iyaa worqqati beettoosona. ha sohoykka hara asaykka yiidi banttana koshiyaabata shammiyo soho.

Hiillanchchati bantta kushe hiillan medhdhido buqurati issi sohuwa shiiqi uttidaageeti beettoosona. Ha buqurati zaabbiyanne xikkiya gidishin eta maadoy qassi biittaa oottanawu maaddees.

Nugadee keehippe aaho gididaagaappe denddidaagan nuso aaway shonkkooruwakka tokkidoogee woggaa kiyidaagaa mentti ekkidi he shonkkooruwaa uyiyaakko aaway nuna loyttidi hanqqettaneeshsha?

Kuwaasiyaa ka'iyo dembban kuwasiyaa bululissidi de'iya naa''u dumma ciitatu giddon issoy kuwasiyaa ekkidi sinttawu elellidi biidi de'ees. Ha naa''u ciitay awa demban ka'iyona?

Asaa naati xoossay immido akeekan meedosattuppe dummatiyageeta gidishin hagaadan merettidabaatta issippe tobbidi akeekaa cuccunttiyoogan daro metoy birshshettees. Hay xoossi immo inttiyokka hagaa intte deriya go'awu daafuriyo gishshawu!!

Digitale toophphiyaa yaagiyaa huuphphee yohuwaan toophphiyaa sima huuphphee moccona mantta tiruneh tamasgaani diriphphan eqqidi haasayidi de'ees. Toophphiyaa tekinolojiyaara issippe hemettisanawu oosettiyaa oosuwaa xeeliyagan qofa immidi de'ees. Hagaamala oosoy keehin maaddees.

Issi biittay minniyo wode hara biittan haarettennan ixxiyo wode he biittaa asay ba biittan ceeqettees. Ubba qassi bantta biittaa banddiraa oyqqidi yexxanawukka yayyokkona.

Katta keettay issi heeran de'iyoge asawu maanawu, bayzziya biittaniyawu dichchawu keehin maaddees. He keettan kattay keehin sitta ogiyan giigidaga gidanawu koshshees.

Daro katama heeran asay gimbbe keettaa keexxiyo gishshawu eta ooso miishati bayzettiyo keettay miishsha xalla. Taanikka etadan duretanawu hegaa mala keettaa doyiyakko lo'ees.

Durssa duriyo sohuwan durssanchchatti durssa maayuwa maayiddi duriiddinne kaa'iiddi de'osona. Yettanchchay yetta kessiiddinne muuziqa miishsha kaa'ide qassikka bawukka duriiddi de'ees.

Samppay buddeenaa gidin daabbuwaa name dumma dumma shaashsha kessidi miccana Wu maaddiya buqura. Zazzaree qassi unccay gidin itimaa zazzaranawu maaddes.

Adil'e ciishsha merawu biida issi maata meray de'iyoo pidda woraqataa bolli xaafettida xifatee aybaa odii? Ha sohuwaan de'iyaa malatati muleera woysee?

Ambbaa giddon quma miyo sohoynne dumma dumma ushshatakka hegaadaanikka tukke. keettatikka de'oosona. Gidoshin diccida biittaageenne diccibeenna bittan de'iya keettati keehin dummatoosona.

Meran zo'o milatiyaa koskkiyaa woykko bayzziyoonne shammiyoo keettaa giddon maarara issoy issuwaa bolli kuuretti uttidaageti aybaa getetti xegettiyoonaa? a gateekka woysee?

Asaa naati bantta huuphpiya daafurappe shemppisanawu go"etiyo wodee ehiido taamappenne shuchchappe giigida iraadone de"ees. Haadirssaninne ushshan cenggurssa attidi keessiya sohotikka de"osona.

Tiriidenttiya geetettiya masttiqaa coommida asa peenoy hahuwan tonggu gees. Ha masttiqay coommiyo wode mal"idi singgiyo wode saweesi shin kiisiya booxissees.

Hare gaaree daro buqurata caanidinne issi sohuwaappe hara sohuwaa ekkidi efees. Gaariyan geliyaa haree wolqqaara de'iya mino hare gidanawu koshshees.

Xoosa masqqale saluwanne sa'aa ba qaalan medhdhidda xoosay kaqqettiddo gundda birshshiya harggiyakka pattiya geeshshsa xoosa keetta buqura. Ha masqqale woosa keettayo malaatta.

Miizzay asaa naatussi daro ginaara maaduwaa immanawu danddayiyaa so meedoosa. Ubba qassi macca aaye miizzati daro maattaa gidin oyssaa immiyoogan eretidaageeta.

Muruttidi keehippe lo"i uttida sohuwan dumma dumma kushe hiila oosoti beettoosoma Hegetuppekka ha heezzay maarara uttidaage bassikla bollaara qum"erri uttidaage aybbe?

Dolla meretappe beettida shuchchappe keexxetida beni wodiyaa woosa keettay de'iyaaga gidishin hegaappe qassi geliyo pengge beessiyooga malatiyooge de'iyaage niyo beetti?

Wolaytta wogaa qonccissiya dungguza maayidda cora asatuppe sinttan issi wodallaara eqqidda yettanchchatti oone? Ha naa'u erettida yettanchchatti bantta kushiyan oyqqido miishshay aybee?

Oydde mitta massiya hiillanchchay giigissiyo uttanawunne buqura wottanawu maadiya so gido buqura. Hageeka qassi asay ba son wottiddi uttiyo miishsha.

Maata meray de'iyo irxxanne duussawu keehippe injjettiya heeran miizzay woykko mehe maata mees. Ha heeran dumma dumma irxxa doozatti diccossonna.

Issi suuqiyaa giddon dumma dumma buqurati de'iyaageeta gidishin, ha buquratuppe adil''e ciishsha meray de'iyoo buquray jarkkaaniyaa. Jarkkaanee haattaa tikkanawu, gukkiyabata oyqqanawu maaddees.

Cora attuma asaynne macca asay issisan shiiqidi wolaytta wogaa maayuwaa maayidi duridinne hombocidi deosona. Hagamal wogay bonchchetiyo sohoynne gaasoy dumma dumma.

Boottaa shuraabiyaa maayida huuphiyaara loshkkaare na'iyo qassi meraarakka arssa boljjojiyo xeellaa xeelladakka saletta beyke. Ha na'eeyo meraa xalaala gidenna qottaykka keehiippe lo"ees.

Asay bana qol'anawu woyikko ba huuphiya shemppissanawu dumma keetta qomota dorees. Hegetuppekka shuchan keettay issuwa asay bawu hanniyaba giidayakko shuchan keexxiyooga doroosona.

Xawullaappe masetti merettiyoogan asaassi so giddon uttanaassi maaddiya miishsha geetettees. Hara baggaara qassi keetta giddo puulaakka naagees geetettidi asaassi daro go'aa immees.

issi dirssaa giddon beettiya cora miizzati diyaageeti haattaa uyiidi beetoosona. ha miizzati diyaageeti asay qeeri marata dichchin diccidi asaassi maattaa immoosona.

Hagee wolayitta wogaa alamiya asa ubbaw gakanaadaan dembaan wogaa bessiyo sohoy awaan beetti? Aapuun asay ha sohuwaan allaxanawunne ba wogaa bessanaw be'anaw shiiqide?

Baaburiya giyogee toophphiya giddon tunggan beettiya daro asaa caaniya koorinttiya wolqqan oottiya marccuwaanikka irkkashiya kaamiya qommuwa. Ha kaamee caaniyo asaa qooday cora.

Dumma dumma punanawu maadiyaa miishshati deosona. Hegettuppe issoy dinkkiyaa, xurumbba, malkata hegetanne hegeta milatiyabata. Hagetti oosettiyo miittappe, birattappe gidishin go'ay asaa begoyaanawu, kiitaa gattanawu qassi bollaka pashki oottanasa.

Issi attuma naatu caama diyaagee pala lo'iyaagaa issi bitanee ogiyan tana essidi he caammaa shamana mala oychchis shin he caamay aappun bira ekkiishsha?

Bullukkoy wolaytta woganne zanaqaa qonccissiya puutuwappe daddettiya maca asay maayiyo bootta muqaqe maayo. Ha maayuwa kushe hiillanchchay ba kushiyan daddes.

Nu wolaytta sooddo yumbberesttiyan keehi adussa adussa pooqet de'oosona. He pooqetikka adidhdhe ciishshakko biya bulla meran tiyettidageeti tamaareti aqanaayyo maaddoosona.

Biratatta bayzziyaage giya giddon daro qommo birata murutatta shamannawu yiida asawu gatiyaa yootes. Aaho mashshay wolayttan asay uncca qanxxanawu maadettiyo mashshsa.

Zaabbiyan gadiyaa ayilliiddi diya karetta caamma wottiday oonee? Ha sa'an lanqqiyan diya buuraa sunttaykka ayba gidana danddayiyaakko taayo intte oditte.

Erissoy huuphiya tiyiyo qibaatiya asay shamiddi go'ettanadan erissiyanne yootiya qibatiya erissuwa. Qibate qassi bolla tiyin shuggissiyanne puulayiya shugo puula gujiya pabirkka murutta.

Issi issi attuma naati bantta huuphiya daruwa dichchidi woykko arttefishaaliya gelissidi ubba macca naata malatoosona. Daroto hagaadan huuphiya dichchiyay yelaga naata.

Daro qommo magalashotun puutti uttida sohuwan sintta baggaara ammanuwa kaalettiya aawati bantta maayuwa maayidi qophphiyakka wottidosona. Eti kushiyan gatimaa ayissi oyiqidona?

Asay zannaqanawu uyyidinne miidi huuphphiya pashikisanawu koshshees. Hagamala sohuwaappe issoy tukkiyaa uyiyoosa. He keettaa sawettiyogan cuwayiyoogan puulayiidi uuyiya asaa huuphphiyaa pashikasanawu koshshees.

Qarxxay gaxariyan asay buliyaanne gosiya kaqqanawu ubbakka qol'uwaanne wuyigiya shaakkanawu go'ettiyo miishsha. Keree wolayittan baacciraa kaattidi walakkanawunne kammi wottanawu maaddes.

Siiriyara qozozzada pala lo"iya na'iya nu biittee banddiraa ba bollaa gatta maayada soossuwara wodhdhiya abbaa sinttan eqaasu. Abbay soossuwara wodhdhiyoode cuway tuqqu gees.

Ananaasiyaa milatiya miyo mittaa ayfeti harggiya teqqiya vaytaamineta bantta giddon oyqqido gishshawu eta maanawu koshshees. Vaytaaminiyaa paccan oyqqiya harggeta teqqanawu ataakilttetanne miyo mittaa ayfeta maanawu koshshees.

Oge doonan guutta zal"eera uttidi pe'iya asati tana ayba qarettiyonaa! Ha asati ha oosiyo oottidi bantta keettaa asaa shemppoora wottiyonaa?

Baajaajee lambbaa wolqqan heezzu gediyan kaamiya ogiyaara bululiya buqura. Ha baajaajee asay issisaappe harasaa baanawu wodiyanne asanaa wolqqaa qoraphanawu maaddes.

Asay bantta kushe hiilla go'ettidi daro oosota oottanawu danddayoosona. Leemisuwassi:- dantteelliya, zambbiilliya, qeeri naatu qophiya, samppaa hegaanne hegaa malatiyabata daddoosona.

Sintta loyttes giid dumma dumma bessenabata tiyyetiyoogan erettiya daro macca naati muletooa ayssi metootiyooma? Eti hega oottiyooga agidi namtta gomppaw miyakkko eta maademme?

issi xifatee beettiyaagaa carkkoy onggidoogee sa"an diyaagee ayba qommo xifatetta oyqqidee? a matan diya sa"aa boli silppippi uttida maatay ay meraa oyqqidee?

Ubba kaameekka ba imettida ogiyaara hemettana xayikko daafaa asa bolli woykko hara kaamiyaa bolli gattana danddayees. Ay asikka ogiyaara hemettiyo wode haddirssa baggaara hemettana koshshees.

Asay beni wodiyan kaamee yaanaappe Kase bullachchaa paraa toggidi kesses. Ha paraa toggidi kessiyoogeekka nu wogaa giddoppe issuwa gidana danddayees.

Gandda keettan suufa naati issippe yafaran eqqidaageeti tuma loytti xeelliyodde aybba puulanne asaa wozana shammiyoona! Qassikka dorssay mataara qooriya kessiddi beettees.

Keehippe aahonne dembbatti uttida sohoy haahuwan xeelliyo wode adaama qorqqoruwan keexetti uttida keettay de'ees. Ha baggaarakka keettay de'ikkonne qorqqoroy beettenna.

Giddon de'iyaage dumma dumma mittaa ayfetuppe gukkiya meran giigiyogan miyo kattaa bolli gujjin kattay mal"anaadan oottiyaaba. Hegaa xalla gidennan asay miyo wodiyan asaassi shicaakka immees.

wode ehido zammana dummaa dumma qottaninne yessuwan giggissido maayoy misiliya mayziddi wotidogee de'iyo keettay ooge? wode ehido maayoy appun layttaa asawu giddi?

Dumma dumma qommo meran ti''ettida bootta koddan kumana matida uyiyoodee payyatettawu keehi maaddiya geeshsha haatta. Boottan diyaageekka geeshsha uyiyoo haattaa.

Nuuni ini gallassi nu laggetuura allaxxanaw biido sohuwan issi ajooraa soossuwaa giyoo sohuwan haattay bolaara goggiyaagaa be'iyoo wodiyan ayba yashshes giidetii?

Ha"i wode issi issi keettankka wode ehido elektroonike miishshati de'oosona. Leemisuwawu silkkeenne teeppe dari keettan diyaba gidishin moorettikkokka efidi loytissiyo keettay de'ees.

Ambbaa gidon gidin ganddaa giddonkka asay issi sohuwappe hara sohuwa simerettanawu dumma dumma toga miishshati de'oosona. Hegeetikka baajaajiya, motoriya kaamiya...

Issi heeraa bolla baggaara woykko saluwaara dugge xeelanawu pootuwaa denttiyaba koshshees. Hegee qassi denttanawu keehin tuggayees. Ha metuwaa pagalanawu go'ettiyo ogiyappe issoy dironiya yaagiyo miishshaa.

Miizzay asaara issippe de'iya maattaa qassikka ashuwanne galbba immiya keehippe maadiya so medosa. Ha so meedosay maata woykko dooza miyagetu giddon mooddettees.

Shaafay ba goggiyo ogiya oyqqidi daraa naa"awu shaakkidi soossuwa medhdhidi yees. Ha haattaa Meray biitta malatiyoogawu gaasoy dumma dumma woraajjiya haattay wolahettoogaa malates.

Bollaa payatetta naaganawu maaddiya isiporttiya oottiyoo jiime keettan diya buquratuppe issuwa. Ha buquray bollay orddido asay ba bolla like oottanaw go'ettiyoogaa.

Ha"i wodiya zammaanatettaara gayttidaagan dariya bagga macca naati bantta sinttaaninne dumma Dumma bollaa kifileta puulayiyo oosota oottoosona. Ha puulattiyobati tumukka macca naatu puulatettaa gujjoosona.

Mayzza ma"e wolaytta biittan baaltteetay maatta manaaciya meeccanawu go"ettiyobatuppe issoy hirannuwa. Hirannoy lo"o peenuwara de'iyanne darkkon tokettiya sawo maatatuppe issuwa.

Toophphiya biittiyo naagiya tooranchchati banttana dumma dumma zammaana olaa miishshatun minttiiddi de'oosona. Ha minttiyo oosotuppe amaridaageeti zammana kaametanne horoophphilleta shammiyogaa.

Wogga keehippe giigida aaho wogiyaara biiddi de'iyaa kaametu qooday woysee? Kaametuppe guyye baggaara shuchchappe bolli bollan oosettida keettay ay meraa maayi uttidee?

Tamaare naati bantta timirttiyaa luxanawu maxaafaa hara kaafiyaa maxaafata nabbabanawu koshshees. Maxaafaa nabbabbiyo keettay de'iyosan tamaaretti nabbabbanawu koshshees. Nabbabbay daro lo'o ayfiyaa ehees.

Naa"u bagga heregaynne guye bagga qassi pootuwaa denttiyoo kameeray beettiyoo silkkee xeelliyoo wode keehippe lo"esishin qassi i ekkiyoo biray wolqqaappe darees.

Issi sohuwan dozan doodettidi barkka de'iyaa keettay, aybin keexettida keettee? Ha keettaa penggee aybippe merettidaagee? Haga mala keettaay awa heeraa qonccissii?

Wolaytta dichchaa tohuwan kuwaasiya citati annaacciya kaassaa doommidi hoolliya shoccidi issuwa naa'an xoonidi upayittiiddi de'oosona. Issi eta giddon qaamiyage hoolliya shoccideeshsha?

Keehippe xillida yooshshaa malatiyaa haattay dere asaawu go''aan pee''ii? Ha haattappe ya baggaara de'iyaa coraa woray kare meedossati daanawu maaddii?

Etoophphiya giya shuraabiya maayada aaway issi shooqaa giddon eqqidi haa xeelliiddi ba kushiyan ay oyqqidee? Appe guye baggaara de'iyaagee maata meray de'iyogee aybee?

Issi kaamiyaa ogiyaa heeran dumma dummabati de'iyaageeta gidishin, hegeeti aybee aybee? Aaca maataa giddon eqqida wogga mittaa bollan de'iyaabay aybee? Boottanne karetta meran tiyettidabay aybee?

Daroto gaxare heeratun tokettiya quma qommo gididi daro qommo kattaa murutata demmanaassi maaddeees. Leemisuwaassi itimaa, unccaa, golaa goodiyaa hegeetanne hegeeta malatiya murutata demissees.

Boynna piitidi doyssidooga bashshiyan yeggidi qunxxissidooga maata bambbariya daaxogaara samppa bollan wottidooga tushkkidi miyakko lo"anaw deenne? Hagaa mala kattaa ne kase ma erilki?

Kambbay beni wode wolaytta deriyan asay yeehuwawu baqqiyo galbbappenne mittappe merettiya yetta buqura. Ha buqura baqqiddi yetta ho'ettanawunne loyttanawu maadetettes.

Gooshshanchaayi shooqan cora qumma qoomota oottees. oottido kaattayikka gaakkidi giiyaa efiin maarcuwaa ekkees. shooqan muurutisido kaatta ayiife giidida tiimaatime saaxiniya giidon giidon de"ees.

Issi haaho oge biiddi kaame giddo xiskkiyoogee tana iitees, gaasoykka kaame issi iitaban gayttana danddayees. Taani omarssan omarssan ordde kootiyaa maayiyoogaa dosays.

Macca naati qamisiyaara gidin suriya mayyidi wottin lo'iya kilahuwa qohenna sa'aa caammaa. Ha caammay gediyan wottin injjetiyo gishshawu asay a doores.

Isilaama ammanuwaa kaalliyaa asati bantta xoossa goyniyoo saatee gakkido giishshawu maarara ogiyaa xaphon bantta tihuwaa bolli gulbattidi goynniidi de'iyaageti beettoosona.

Issi samppaa bollan buddeenaaranne dumma dumma cora qommo usttati de'iyaageeta gidishin, eti aybee aybee? Ha usttatu giddoppe maata meray de'iyoobati aybee aybee?

Ingiliizze kuwaasiyaa kaasaa dumma dumma citati kaassawu giigidaageetu qooday beettees. Haageetu oonatetaa qonccissiya eta armaara ubbay qoncciyan giigi uttidi bantta kaassaa gallasaa naagoosona.

Naa'u yelaga attuma naati wolayitta wogaa maayuwa woyikko dungguzaa maayidi duriyageetinne kaa'iyageeti beettoosona. Etappe guyye baggaara etassi kaassa ho'ettiya oyiddu naati de'iyageeti beettoosona.

Wolayttan daro katta qommoti kishiyaara ma ma giya kattay Des. Hegeetuppe boyyee santtaaranne banbbariyara uttidaagee beettes ikka daro go'aa asaassi immes.

Jabanay kushe hiillanchchiya ba hiillan biitta bookada medhdhiyo tukkiya essanawunne tigganawu maadiya so gido buqura. Ha so gido miishshay keehi maadiya urqqa miishsha.

Wolaytta sooddo yunveresttee wolayttatto doonaa loohissiyogan wolayttatto doonaa dichchaassi gita beeraa bessiis. Ha loohissoy maarattana mala daro eranchchati luxissiyo maxaafata giigissiyogan hashetidosona.

Issi attuma wodalla na'ay maata Mera wolaytta dichaa maayuwaa maayidi beettes. Ikka gitiya demmidi ba kushiyan xoqqu oottidi ufayttiiddi beettes.

Miizza maray yelannayonne maaxxanawu wode gakkibeenna ubbakka qassi aaye maata xammiddi dicciya yiira miizza. Hage qassi dicciddi maaxanawunne goyannawu danddayes.

issi bobboxaama na"ay diyaagee kalo xiire asaa sinttan eqqidi odiidi beetees. ha na"aynne aara diyaa dichchaa kaafiya yaratti hagan beetoosona.

macca naati issippe shiiqidi yuuyyi aadhdhidi irzziizuwa medhdhidi kaa'idi de'iyaageetuppe ha bagga gaxan uttidaara ba lkushiyan oyqqa uttidooge aybbe ?

ooratta giigidi de'iyaa keettanne ogiyappe hini baggan shaaran kametti uttida saloy beettees. ha biro ndoommetti uttida keettay awa xekkan de'iyaakkonne qonccissiya xifatee de'ii?

Ooratta koddaara maashiiniyan goozettidi asaa naatussi ushshadan maaddanawu bayizuwawu giigi uttida haattaa sunttayi ayibee? Koddaappe bolla baggaara salo meraaninne bootta meran xaafettixa xuufee woyigii?

Asa ubbay hagaa mala kushiyaa hiillaa erana giidi keehippe baaxettees shin ha kushiyaa eray coo hegadan erana giidi eriyooba gidena.

Issi bitanee bootta maayuwaa maayidi issi puulattida heeran uttidi haasayyiddi beettes. Heerassi puulaa immiyanne carkkuwa immanawu maaddiyaagaa doozaa giidi xeegeettes.

Qoodan oyddaa gidiyaa ushshaa qommoy a sunttay qassi geeshsha giyorgisiyaa getettiyaagee beettees. qassi ikka mattoyiyaa ushshaa gidiyoo gishshawu darotoo asay a go"ettena.

Uddullay tukkiya woykko dumma dumma katta liiqqissiddi caddanawu maadiya mitta woocciddi giigissido so gido buqura. Naa"u yelagatti katta uddullan caddosonna.

Toophphiyaa musulumiyaa asati bantta quraana yaagiyo maxaafaa dooyidi uttidi cenggurssa gatiyaa miishshan haasayidi desona. Ha sohuwan cora asay deishin etti maayidoykka boottaa xalala.

Meretayinne mereta heerati beettoosona. Ha heeratun dumma kattaa ayifeti zerettidaageetinne asay de'iyaagee hegaadankka qassi dumma mereta imotati aahuwan qonccidi beettoosona.

Dorssay sooni asaara de'iyaa mehe qommo gididi asaassi daro qommo go'aa immees hegeetuppe issoy ashotettaawu go'ees. Dorssaa calay faabirkkan gelidi caamma kiyees.

Qoodan keehippe cora attuma asati wogaa maayuwaa maayidaageti issoy issuwaara qoomettidi aybaa yeettaa yeexxiidi de'iyoonaa? qassi eti maayido maayuwaa meraykka aybee?

Taani doyisa kattaa keehippe siiqiyogaappe doommidaagaan ta sooni de'iyo wodiyan darotoo doyisa kattayi ka'ees. Ha kattaayi kallada maanawunne miin namisaappe naaganawu danddayiya katta qommo.

Moochchenaa booraago gonggolo giddon gonggoluwaa xomoosanawu biidi tooraa oyqqi eqqida yelagaa. Tooraa oyqqi eqqida yelaga na'aappe guyye baggaara Toophphiyaa banddirayi beettes.

Issi puulanchcha macca na'iyaa huuphiyaara loshkkaariyaa guyyiyaa zaarada eqqaasu. A maayido maayoykka daro lo"iyaanne puulanchcha gididaagaa qassi huupheekka keehiippe adussa.

Issi qoqariyaa yaagiyoogaa asay ba sooni uukkidi bayzzanawu karen bayzziyoogaa issi bitanee karen uttidi miidi de'iyaagee beettees. appe ha baggaara eeshshoy beettees.

Dumma dumma so giddo miishshawu maadiyaa mashay, marashay hara qassi biratappe oosettida zaabe bayzzettiyo man'iyan appun asati eqqidona? Ha bayzziyo miishshatu gatee woyse?

Korinttee asa nawu daro qoodin wurenna maaduwa immees. Kataman korintte moorettikko daro oosoti eqqiiggiyo gishshawu korinttee moorettikko sohuwara eriya asay giigissana koshshees.

Dumma dumma zal'anawu go'ettiyo ogiyappe issoy katta keettaa. Katta keettaa dooyiyogan dumma dumma qumma shiishiyogan giyawu woykko bayzziyogan asa mizees. Leemisuwaasi Qaali pitaliyaa katta keettay issuwaa.

Aawa, aayenne etta guuta na'aa guyen de'iyaa gelanawunne kiyanawu go'iyaa sanqqay aybbippe merettide? Ha asatu matan uttiddi de'iyaa oydde aybbawu maadi?

Zammaana hanotan shuchcha issuwaa issuwaa bollan doorogan keexettida wosa keettayi awaagee? Ha woosa keettaa yuushshuwan yuuyyi aadhdhana gakkanawu tokettida mittayi ayibee?

Cora wolayitta wogaa durssaa duriyaageeti duriiddi de'iyoosay awa biitta gidanawu danddayii? Etappe ya baggan maaraara eqqida dunkkaaniyaan uuttuda asay oonee?

Issi kifile gidon qooday cora naati issi mala 'yuuniformiyaa' maayidi sinttawu simi uttin luxxisiyaagee saleedaa bolli ay xaafiid diyakko erettennaa.

Keeshshaappe oosettida dadetti uttida kushee bayinnan wogga keriya malatiyaga. Samppay dumma dummabatuppe punnidi buquraanne murutaa shaakkanawu maaddiya so buquratuppe issuwa.

Na'atettay issito biichchikko guyye simmenna, qoppiyo wode keehippe daro lo'iyaaba. Issoy issuwaara kushiyaa oyqqettidi kaa'iyo kaassay qeeri naati dosiyo kaassatuppe issuwaa.

Beni wolayitta keettayi woyikko soritto keettayinne darikkon de'iya goshshaa oosoti de'oosona. Keettappe guyye baggaara xoqqa dereenne dumma meretati woyikko mittayinne maatay biittaa puulayidaage de'ees.